Nyadzɔdzɔgblɔƒe, nyɔnu kple ŋutsu wo nɔ anyi ɖe nyadzɔdzɔgblɔƒe nɔ nyadzɔdzɔ gblɔm, nyadzɔdzɔgblɔmɔ nɔ akɔme na wo, ɖeka do awu dzee, ɖeka do kot yibɔ, de kɔla flaga ɖe ekɔ, ɖeka do awu, ekɔ yewo avɔ wɔ kuku.

Exɔtulawo nɔ semɛnti kple kpekui blum, ɖewo tsɔ pani nɔ kpekui kum, ɖewo nɔ zɔzɔm, ɖewo ɖo asi ali, woƒo ƒu, semɛnti yike womekpɔ za o, woƒo ƒui ɖe enuɔ ŋuti.

Tsia ƒoɖi aɖe ye ya, alãwo le eme, sɔveda, alẽ wonɔ tsi nom, amewo nɔ ŋume henɔ tsa ɖiɖi wɔm, atiwo nɔ afima, atiglinyiwo nɔ atia ɖe wote.

Aɖaka ʋe woame ene, wode ɖe ati zikpui dzi nyɔnuvi kple ŋutsuvi wo..ame ɖeka tɔ ɖe ego eve gbɔ, amewo ƒoƒu nɔ konyi fafam, wodo awu yibɔ kple awu dzɛ̃henɔ konyi fam wode ɖeviawo ƒe piktsawo ɖe fi ma keŋ.

Emɔ yi dzi wome de aŋɔe nye ya. Nyɔnu wɔme eve. ɖeka do awu dzi. Eko aŋegba dzi. Ɖeka do awu blɔ ko aŋe ʋi. Ŋutsu wɔme eve, ɖeka do dzia, ɖeka do ʋi va wo ŋutsi to ge. Amewo le mɔ dzi. Exɔwo li, atsiwo li. Nudzraƒewo hã li.

Ŋutsu kple nyɔnu, ɖeka eʋe ɖum. Ekɔ avɔ gba ali. Ekɔ avɔ gbɛɛ akɔta. Eko nane tsyo ɛra, hotsui le era ŋu. Ekoe tɔ ɖe abɔ, koe tɔ ɖe akɔta na awuɔ. Ŋutsuɔ do awu yii eŋu ƒom. Ɖeka le anyigba, ɖeka le dziƒo.

Asiɖoƒee ya, ame aɖe paki kplɔ̃, tomatosi gaŋguimetɔ le afia, suetɔ kple gãtɔ, miliki, adzalẽ, agbalẽgo, gazeme pepa, tea wɔnu hã le fia.

Modzaka fefe, ŋutsu kple nyɔnuwo nɔ modzaka ɖem, ŋutsua do ata kpui blɔ de dzonu kɔ nyɔnua ɖo awu yi ke abɔ menɔ eŋu o, de dzonu kɔ nɔ madzaka ɖem ŋutsu aɖe yevu ŋutsu kple ameyibɔ ŋutsu nɔ kaƒomɔ kple.

Yevu nyɔnu ɖeka kple Yevu ŋutsu ɖeka wole aboƒoƒo bɔlu wɔm kple Ameyibɔ ŋutsu woame tɔ̃. Afi si wole abo bɔlu ƒom le, atsi vovovowo le teƒea. Exɔ vovovowo le. Ŋu, Ameyibɔ ŋutsuwo do, ɖe doo, yiii bɔ le ŋu

kɛtɛkɛ kɛtɛkɛ gã aɖe kó amewo maɖewo le etame amaɖewo nɔnyi ŋutsu nyɔŋu ɖevi wó sugbɔ maɖewo le mɔ ƒe ɖusia dzi he tɔ nɔ kɛtɛkɛa kpɔm

Awusatɔwo le woƒe gbedoxɔme henɔ gbe dom ɖa, wo katã wode ta agu, ɖewo do awu ʋɛ̃, aŋutiɖiɖi dzɛ̃a henɔ gbe dom ɖa, ɖewo…

Ŋutsu aɖewo lé elã aɖe ɖe àsi si woyɔna be zi. Wonɔ zizã ɖum. Ɖewo lé ekpo ɖe ashi. Ɖewo tsɔ nu, nu ʋi kɔblɛ ta. Ɖewo lé, lé kaƒomɔ ɖe ashi henɔ nɔnɔmetata ɖem ɖe edzi. Tsi aɖe hã le wo megbe.

Ŋuɖoƒee ya, ŋuwo nɔ afia nɔ agba dem ŋu. Amewo nɔ tsi dzram. Woke xexiwo, amewo tɔ, amewo ko ɖɔ ɖe afia, amewo kpa vi va nɔ yiyim nɔ nu dzram. Zikpuiwo le afia. Ziŋgliwo le ŋua tame.

Edu gã aɖe mee ya. Eŋuwo su gbɔ. Amewo su gbɔ. Exɔwo su gbɔ. Eŋua ɖe hã le blu. Amewo va yim. Xexiwo hã li wo sugbɔ fũu. Poliwo hã li. Exɔ. Nutatawo le exɔwo dzi.

Yevu nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe dziƒoxɔ ƒe yaxɔƒe edo awu abɔ kpakpe, efli ʋi kple fli yibɔ le eme agba ʋi le akɔme ne nuɖuɖu le eme, glasi nɔ gbɔ aha le me, koŋkɔ le egbɔ, kapu le egbɔ.

yevuwo nye ya wó kó amekuku ɖaka exɔ tɔ henɔ konyifafa me henɔ yim ɖewo dó yibɔ awu yibɔ ɖewo do yia dziã tsaká

Sikakuƒee ya, etsi kpɔtɔkpɔtɔ ɖewo li, amewo ko aŋegowo nɔ etsia kum nɔ sika dim, eɖewo do awu dzɛ̃, eɖewo do awu gbemumu, eɖewo ƒo ba aleke màta kpɔ awuwo de dzesi o, enuwo le wo gbɔ keŋ, woku bawo ɖe me.

Egbe aɖe dzi ye ya, alẽwo le afi ma, anyinɔzikpuiwo le afi ma, glasiwo le wo gbɔ, ŋuɖugba le afi ma, kukuwo lefi ma, enuwo le fi ma, ame aɖe nɔ adzɔge lé alẽ ɖeka ɖe asi, ɖenɔ atiwo gbɔ.

Exɔ xoxo aɖe ele teƒea teƒea katã ƒoɖi amewo nɔ ete fofoŋuwo hã le afi ma tɔkpowo ŋutsuwo ɖeviwo, eɖɔwɔlawo hã wonɔ afi ma, teƒea menya kpɔ o, vidzidadawo hã wole afi ma enɔ anyi, fofoŋuwo hã le afi ma.

Anyinɔƒe nyakpɔ aɖe. Zikpuiwo le eme, kplɔwo le eme. Zikpuia eɖewo le ʋie, eɖewo le gbemumu. Suiɖi ya gbemumu.

Nudzraƒe nye ya, amewo atikutsetse kple agblemenukuwo dzram. Amewo nɔ anyi, amewo kɔ nu tsɔe ta, amewo le azɔli dzi. Tomantosi, aŋutsi, sabala, fetri, gbitsa nagote…..

Kadzodzofefe, nyɔnuwo kple ŋutsuwo kɔdzodzofefe wɔm. Ɖeviwo le eme ame tsitsiwo hã le eme. Ati aɖe le wo megbe, xɔ aɖe hã le wo megbe eye ka si dzom wole la, aŋutiɖiɖie. Ame aɖe hã do awu aŋutiɖiɖi. Ame aɖe hã do yibɔ.

Dekɔnu me ŋuƒoƒo, ʋeɖuɖu, amewo tsɔ elã kɔ wɔ awu..siketie wodo. Wodo awu dzɛ̃ ɖe dziƒo wole ʋe ɖum, wolé kpo ɖe asi le asi wɔm, wotsɔ nu dzɛ̃ nu ʋiwo xatsa ɖe ta enɔ ʋe ɖum netiwo le afi ma, atiwo li.

Gakpodzrala ɖe ɖo ya. Enuwo sugbɔ ɖe egbɔ. Gakpo nuwo le egbɔ. Edo gankui nɔ enua dzra ɖo. Yevu ŋutsu aɖe ɖɔ gankui do awu aŋutiɖiɖi henɔ egbɔ nɔ enua dzadzra ɖo kpɔm. Nu aŋutiɖiɖi kple bluɔ hã nɔ xɔa me.

Kelɔɔu aɖe lɔ amewo wosugbɔ ɖe eme. Ŋutsu kple nyɔnuwo le eme. Nyɔnua bla ta. Ŋutsuwo nɔ anyi. Zikpuiwo aŋɛgowo le eme eye, elɔwo yina ɖe dububu me. Eŋu, ke lɔ ŋu xoxo aɖe lɔ wo.